Ibiro birimwo ameza ashashe ko igitambara cy'ubururu iriko amabahasha impapuro ibitabo byo kwandikamwo n'umuti wo kwikura ubucafu bushobora kuba buri kmuntoki ibyo biro birimwo intebe y'umuntu umwe isa ifise ibara ry'umukara impande y'iyo ntebe hakaba ariho imashini y'impapuro.

Ikibuga kirimwo inyubako zo hasi nyinshi z'amashuri, zifise impome zera ubona ko zimaze igihe kinini zubatswe. Izo mpome zirashaje ntizisukuye kandi ntizigeze zisubirwamo.

Ishure ryubatswe mukibuga kinini cagutse bakiniramwo inkino z'umupira w'amaguru kure y'icokibuga hari ibendera rimwe ryegereye izindi nyubako nyinshi ubona ko ariz'amashure.

Ikibuga cagutse, gisukuye, kirimo ibiti bitari bike bikuze, binini, kandi bihamaze igihe kitari gito. Kure y'ivyo biti, har'inyubako zo hasi zifise impome zivanze amabara yera n'ay'ubururu.

Urubaho rwirabura rwanditseko imyimenyerezo y'icigwa c'ibiharuro bakaba bakigabuyemwo imice ibiri, iyo myimenyerezo igera kuri cumi harimwo imwi imwe zaronsemwo inyishu.